Ha misile bolla qonccii bettizayssi issi bittaney zerishen a guye baggara eqidi zeriyo maara nagidii zeriyoga misiley qonccises eetta guye baggara daro muuzey gakidayssi beettes

Izza wonccidi betizayiss ayiffes baro lo'izanne lo'o lo'ontta aggikko gigida gigettida dalgga gidida gaddekko .he gaddekka murutanni

Izan taas beetiza misiley keehi gita ha wode tekinoloje ayfe gidida gita kaamey katta shiishidi,shiishido katta gita qancca bolla qolishe misiley besees.

Ha missile bolla qonciutidays kehi Gita gidida ottethi nunazi osso gidida hatha usho gidon gidishin assay issippe de'di xaliya zeretha bolla cacapishe de'zza missileko.

ha misilen qoci feetizayssi ke higitanne dalga gidida kate giddun awudi teknoloje medheta gidida maashine gaden kakkida morota hatta ushishe misile qoncises

Ha missile bolla qoncci bettizayisi kehi gitta dalgga gidida gadde giddon diccida baddala murutta besishen he baddala muruttayika gakiddoganne ayiffe kessidoga missileyi nuyo bessesi.

Izan qonc'i betizaysi gitane dalga gidiza demba bola asay issipetetan gididi badala mic'ishene badala ya ha shirishe erisiyoga ha missiley beses.

Ha misile bolla betezaysi kehi dalga gidida bazon dicida duma duma gitta mithane burata misile qoncisi beses

Ha misile bollan betizays kehi gittane daliga gidida bazo bolla dicida duma duma mita qomotanee he mita qomota kehi mata giidogaka beses

Ha missilen qoncci bettizayisi kehi gitanne wogga sa'an de'izza tukke murutay awan mello mallanadan miccetizaysane haththan meccetizayisa missiley beeses.

Iza misilen qonccii beetizayssi keehi dalgga gidida gaddeppe beettida ayfes xellanas lo'iza papayettakko eettakka asay issipetetan shiiqqidi qanxxan giyoga misiley besses

ha misilen qonci fetizayssi keehi melaheera ijdishin he melaheera mokkida issi issi mitasa misile qoncisi di bessees he mitasikka haatta daphon diyoha misiley bessees

Keehe gita gidida gadefe beettizayssanne ayfes beyana lo7ida paapaaya zereta alko paapaaya murota gidida ayfes beyanas lo7ida murota misile qoncisi diyonalisees

iza bolla qonce beettizayssi gii gidanne dalqa giditan qakare giddon gakkida bambare morotanne bambare morotaykka ekos gakki dua gidoga misile bessees

Iza misilen qoncizi beettidage keehi gitanne danga gidizaggata gindo mokkida quma haniya murutata misiley qoncisees ziiza murutatikka maara naagi toketoga misiley qoncissees.

Iza bolla qonci beettizay si aayoti sibatettan gididi tukke fooqishinne he poqiza tukkiya maaran watishe mishiley nuuyoo bessides etikka tukke ayfes beyanaw lo'iza tukke gido gaara keehi murotay ufayssiyaga

Ha miselle bolla qonci betizayssi keehi ayfes l'iza dumma duma gistemorotatibetosana etikka keehi dalka gade giddo mokida gidishin etamurutayqqa keehi ayfes lo's

ha misile bolla beettizayssi macati issipatetan gididi gakkira muruta yiniya maxishenne he maxiyogakka maara shishi wootiyoga misiley bessees he misile bollanka ufaydidinne miicishe diyoga misiley bessees

ha misiley keehi gitanne talqa giza gate gittoko he gate gitton keehi lo7isa dumma dumma murutatite oosana honko baggarakka buron goyettizassanne ayfe buroon woxxizas kabetes

Ha misile bolla qoncizayssi issi macasiya tukke sha7ishenne he tukiyappeka guye baggara jabanay de7izo7ga misile qoncisees he macase kushanka zo7otiyo tietowe misileya bolla beettes.

Ha misile bolona midizayssi ha geyhi kitanni danaka gidida ba zusu oykko kate giddu asay malaza orphiti metishe deyshin issi bitane ekkidi interfe imishin wusshilenus qunceti beettes.

Ha misile bolla qonci burottizayfi keye gitanne dalgidida bassu iri bukkishinne iri bukkidi maatan hatawushuyogaynne keye gita gita gidida mitati ya'aha carkowan kaadiyo gamisileqqondise.

ha misihilen qonci beettizayssi keehi beyanas lo7izanninne maahara naagidi uttizayssa daro ayfeti melana mala giigi uttizo sowan de7iza soho besseesko

haamisile metea semise gibeti yisa taalika gitida tukke gabekiton deiza na7u asati isipateta uttidi maecha tukke keeshe bolla oyqqezi misile bessoosa

iza bolla bettisay si geeyi ayfeslo7iza muuzi muruza gidishin iza bollenka lo7ilo7iza muuzeti gakki dooga wishile qoncisi dinos bessees

amisle qonje beettizayssi gee gidanne dayda gitida gate giddon beettizayssi beyanas lo7iza shumburanne shumbura ziretta murutati beetosana

Ha misileyn qonci beettizay si keehi gita gidida gate gitofe beettida ayfes lo'iza dumma dumma murutati do'oosana etappeka ha misilen qonci beettizay si appelekko.

Hangele bolla beetiziyy si geey ita gida gidida muuzedi istipetetan lokko baggara de iza misile di gidishin naati qasse issoy qoased iisho bishin issoy aybikka eqqenan melakko aarametishe de iza misile.

Ha misilen qoncebeetizayssi keehi daronne beyanas lo'iza tumma dumma malikedeya madaaxeti issi pesettan doozna he maxaaxekka wokkay dees goottede so'oydes boottay dees madaaxe keehi ufaysi madaaqe.

Ha misilen qonci bettiza issi keehi gita dalgga giddida uutta gado giddon issi aaayya uutta tarshishenne uutta qaaccishene iza misilekka hageen.

Iza misilen betiwessi geehi ayfes beyano lo'iza baanne ayfe maalass giiga shumbura zirettanne heyssanne heyssa malati sibedetan shiqutoga misile messis.

Ha missile bola betizqyisi kehi gitanne dalgga gidida demmban issi yelaga na'ayi matan kammetida demmba goyishe diza missile qonccisses.

Iza bolla betidda misileyi hedzu goshshanichati issipetethani banitta katha shishisheni sure wothidayisa misileyi bessesi

Ha misile bolla beeththizayssi keehi githanne dalgga gidida sohon asay issippetheththan uththidi puuthe thokkishenne baggay haaththa ushshishe ha misile nus qonccidi beeththes.

izan beettize misiley nam'u bitaneti isipetetan gididi nam'u boora waaxidi goyshe de'osona eta goshshayka keehi eta upayssides, booratikka keehi gida gidido gishawu oosuwa ele ele ootosana

ha misile qonci weettizossi asay sipetetan gididi kakkita muuze muruta magazinekko tookkidookki gelithiza mishile qoncisizakko

ha misile bolla qonci beettizayssi kehi gitanne dalqa gidida demba bolla de'iza issi macassinne he macasyakka katta zirsh woykkon pute tokkish de'iza misiley beetris

Ha misilen bettizayssi keeh gitanne dalka gididakate gitton gakkida muyoza na7u attuma asati issipetetan kieti he murota qeellishinne banto kishe oyqqidaga misiley qoncisees

iza bolla beettizay si asay issipatetan shikidi keehi gida dalqa gidida gate giddon rorota giddofe sharafa shodishe de iza dishelekko

iza misile bolla qoncisi nuus beettizayssi asay issipatetan gididin baggay goyshenne baggay ayf ezerishin misiley gehime gito gidida tanqakate de izaba birana qonciside bessees

ha msile bolla bettizayssi issi giatnne dalaga giza gade giton de7ida na7u goshshanchoti issi fatetan geeti eta muruta de ishe deizaa ziley

Na'u maca asati issipetetan gididi giyeeqqinanne narka gidida tuke kati guddon eqqidi tuke matishenne eqqiti fayqishe miichishe deizala misiley qoncisees.

iza misilen qoncizi beettizayssi keehinne gita dalga gidida uutta gade giddon deiza daro attuma asanne daro maca asay issipetettan e kade giddon deyo ga misile qoncisis

ha misilen qonci beettizay ssi keeyi daro asa issipetitan shiqidi puute tokkishshinne he futassi gidiya bolla bookkishi mishile qoncisidi nus bessees

ha misile nuus metezayssi keehinne gita dalqa gidada koshshasoy beetishin waykqo kade beetishin heqadem issibitanne na7u boora waadhebi goyshe deyissa qwancises

hammisile bolla gonci beetizeyssi keehi gitanni dalka gitida ka tegiton issi bitanenne issi macasiya issi petetan gitizi sharafa shoddisenne batala bulishe de7oza

Ha misilen qonci bettizayssi keehi bitanne dalga gidida gata gitton issi bitane badala tarshishenne he badala ba kushen oykkishe de7izooga misiley qoncisees.

Isa misale bolla biittizo hissi issi bitane keehinne gita talga gidida gate giddon taata santa shoddi shoddinne eta giddon de'a sharafa shodiyoga mishiley qoncisiti bessees

Izan qoncetibeettizayssi keehi ayfes ufaysiya tukke murutakko he tukke murutakka issi macasaya ba kushin qora qora saane bolla wottishe deiza misilekko.

ha misile bolla betidayssi issi aayya shunkurte maxishinne kakkida santaykka iwuye baggara deizaa misiley qonises he aayakka madabare ba kushen oyqoga misile bessees

izan qonciziyof beetizayssi keehy gitanne talqa gettida qazi giddon siyatamanne issi macaseya sifatetan gididi qaxen balera pol ishenne sharafa shodishe deeza misileneqo

Iza misilen qonchi beetizayssi kee gitane darkazida gatagiddon issi bitanee gate bur'ishenne eqqiti muurota qeelishe misilenos qonchi sile bessees.

Ha misilen kocchi betizayssi kategidon gakkida sebile hoykko gakkida balala missibitane carshi shendi buqish de izogoga misile qoccises.

Hamisile bolla qondizi bettizayssi issi makazanne gindofe asay tookki tookki gakkida muuze foote geekko muuzin murota kessi kesi kaxamootiyonma misile maara nuna bessees.

Amisida gonina qontegetidayssi kiehi lo'izabanne geehi kakita la'o morota bessishon a gitoka sibitaney akaafa akidi eqqo kansele qoncis.

hamisile bolla beettizays issi gitanne beyanas lo7ida bitane miicishenne bau maaddiza boncota gadefe madishe hamisiley nuna qoncidi bessees

Ha mmisile bolla geehi dudikita gediza bazzon asay issi batetan gididi ooso ootti simiyo ga misile qoncisees hemmisileya bolla asay domma dumma miishata kushen oyqqoto gaam misile qoncisees hetikka akafanne bookkioa aygawkqowa misile qoncisees.

Ha misile bolna bettizayssi keehi dalga gidida denban na'u asati bandamiiza miiza ikkidi heymettao bishenne yeti issipetettan haasayidi mecishede iza misileekko.

Wamisiley bolla biitizayssi geehi yqes beyana lo'izanne keehi daro murotay gakkida gadeebetishen iggateppeka asay issi petitan gilidi gakkida murota shiishshishe di hizo hamisileybessees.

Izan qoncidi bettizayssi issi bitane keehi talqa gidedagada giddon uttidi sharafa shodishenne gakkida murota issiyessofe shaakkishe qoncisees

Ha misile bolla qonc'i bettizaysi woyikko de'izaysi kehi gadde giddon dizza gitta kame kaththa shishshininne shishshiddo kaththa maran ba sohuwan qolishshen dizayisa qonc'sses.

Ha misile bolla qonci betizays issi keehi gitanne dalga gidida ha wode tekinoje medhoppe isuwra gidiza kammey betishen kaame bollaka macashiya ke'autasu, kaame medhoyka zo'o gidoga misiley beses

Ha missile bolla bettizayisi ha daro baddala shiqqotanne he baddala shiqqotappe issi mashshineyi bettets he mashinnya go'ayikka baddala ayiffiya poqquwappe shakkiyogga.

Ha misileni qoncci dizayissi ikka goshasinne goshara oyiqetida osso mashine gideyissa ha misileyi bessesi

Iza bolla bitixay qoncetay woyko qoncidi yiza mishay Keehi giya gidida wode tekinoloje medhetappe issa gidida Gita kaame gidishn , ha kaamiyaska go'ayi goshasi maades.

Ha misile bolla betiza mashiney ha wode tekinoloje mishappe issa gidishn badalanne badala mala de'za murutata shiishanasinne cakanasi woyko bucanasi madiza mashineko.

Asayi kehi gitta dalgga demba giddida soon eqqidi hassayishenne gakkida muruti sinthara de'izoganne mashshiney banta kushdhiya oyikkidoga missiley besses.

Ha wodde tekkinoljjey medho gidoggape isso giididiyagey katta shisho mashshiney katta shishidi maaran eehidi ba sowan qollishe deiyobba missiley qonccisses.

Iza misile bolla betizaysi ha'i wode tekinoloje medhotappe Issuwa gidida Keehi Gita gidida maashiney beetishe maashiney woyko he kaamey go'ayi gade goyanasinne gakida kata shiisho ..

Haysa misile bolla qonci betizaysi kehi Gitanne dalga gidida keehi Mino gimbe eta kameiyshn , eta medhoyka samaye gidishin kaameyka hageyi goshasi ..

Ha misile bolla qomci bessizaysi ha wode mashine meteta hidishin tekinoloje osotappe issuwa gididi go'ayka badala bunchanasi maades

Ha misilen qon,ci betizayisi kehi githa ha wode tekinologe osuwappe isuwa gidiza githa kame betees he kameka osoyi goshas madishinne amadoyika gosha oso otanasa

Izza achen nus bethiza missile keehi koshiyabane ha wode teknoloje diyya qoncisyya missile. He mashinekka goayi goshasine gade gidon osethiya osothus madon pee's.

ha misile bolla qonci betizayssi ke'hi gitanne dalgga gedidda kamey gade goyshshenne igiissa gitta dalgga gadiya ke'hippe lo'issidi goyishin misile besees

Ha missile bolla bettizayiss kehi gitanne dalga gidida goshsha sohowua giddon ha wode technology ehida gita gita kammeti Ethiopia bandira banata boli banata boli essidi he gitanne dalga gidida goshsha sohowua issipeteththan goyiyoga misiley qoncishshes

Ha wode tekinolojen osetizanne Keehi Gita gidida kaamey beetes, he kamiyaska Go'ay goshas mades, kama sintan qase issi macashiya eqa utidaro misiley qoncisesi.

Iza qonci betizayssikiwey ggita gita gidida wode teknologe medheta gidida kawameti sipetetan nodere tophe bayndera baynda huphe huphesan wotisi goysho deizoga misile bessees.

izan qonce beettizayssi awude teknolo je maletappe isa kitita gita gida kaameti beetosana ekaametikka go7ay goshsha oosos moykko gade woyanas maaddosana

Ha misile bolla biittiza issi ha wode teknoloje ooso gidida keehi gita kaame gade goyshinne he gadekka keehi dalga gidoza mishiley qoncisidi nusi bessees.

ha misile bolla beettizayssi keehi gita gidida ha wodey teknologe medhofe issua gidida goshsha kaame gidishin he goshsha kaame yogo7ay gakkida murutata shiishonne basohan qolo

Ha misile bolla bettizayssi ayfes beyana lo'iza keehi gita gidida gade gidishin he gadenka worekko he gashshaso hoy goyettidaganne maara naa gidi zereti doga misile bessees

iza misile bolla beethtizayssi awuti teknoloje medhetafe issaa gidida keehi gitanne wokka kaame katta shiishshishenne shiishshi doogan shishshi dooga qasse maaran shiishshide bawotoran qoliyoga misile qon7isees

Ha misile bolla konchi beettizayssi kiehi gitanne goshshe ooson peia hawodi teknoloji oosoppe issua gidida gita kaame beettees gita kaameya sika maadoy goshsha giza eeso worsana maaddizayss.

Iza qonci beetesaressi hawudi teknoloje medho gididay goshshas maaddiya keehi kaame beetes he kame aguska go7ay badala bunchetanne gakkita badala shiishe

ha misilen bettizaysi geey qidanne dalka giitida gatebeettishin higateka keey lo7u molota immanas giigida lo7u gadegiduga misile qoncisi bessees

Izan qoncizi beettizay hawode teknologi mereta gidida goshsha maashiney issi bitane oyqqidi ba goshsha soha goyshin misiley qoncisidi nuus bessees.

Ha misilen qonjibetizayssi geesi gitanne ayfes bayanaodo iza gita kaame hoodi teknologiya qoncisha gidishin amazoy woykko agu7ay katta maqqida gatta shiishonne he katta lo'o samwoto.

Izan qoncizayfi ge heggita kita gitida gade oosos hoykko goshsha oozos maaddiza gee malqanka lo7bessiya kaameti madadara issi bedeta ottoge misilen qoncizos

Ha misilen qonci bettizayssi ale teknologi medeta gidida keehikitanne goshshas maaddeya kaame pukkata shiishishenne maaran hiishshido katta dosoan qolishe chile gisses.

Iza misilen qoncidi beettizayssi hawadey teknologie meretappe issoa gididaga goshsha gita kaame misile qoncisees he goshsha kaamekka gadiya goyshinne keehi darosoha issi petettan oothtiyoga misiley qoncisees.

misilin ta beyashe duyozayssi awudiya teknolojiyan medetida mashine gidishin he mashiney go7aykka biitha gushsa gidirayssa malanne he mashiney cora attum asay issipetethan eqqidi xeellishin qoncisi

ha misilen qoocizi beettizayssi keehi gita gidida hawuda teknoloji medhetapfe issaa gidida goshsha kaame beettees he kaamiya bollanka nu dere itioopphe mandiray sintan kaqeetuthirashin issi bitanne qasse etappe sintara de7oge misile qoncisees

iza nuus qonci bettizayssi ha wode teknoloje medheta gidida mashine gidishin he mashinya go'aykka katta gaccanassinne gade oososi pi'iya mashine gidoga misiley bessees

izan taas qonci beettizayssi geeri gidanne dagga gidida gada giddon na7u gito gida hode teknologi medho gidita qaameti katta cakishenne gakkina sibiley shi shished ea misiletan qoncisees.

Ha misile bolla betisayssi keehi daronne haza hodi teknologi medetida gida gidakkamiti gosha issipezeta gide gugoyshinne bakadi qaseka kitase bile shiishshede izoga misiley qoncisees.

izan qonci zibettidayssi keehi gida gida kaameti issipetetan gididi kakkida sebile wokko kakkida murota shiishshishe deizo waakku alachee

Ha misise bolla qoji bentizayssi ke higgida hawode teknolo gemedo gesida kaabey kakkida katta shiishshishenne isichuna basomaro gotishu te hiso ga bissine qoncuses muuyo.

Ha misilen qoncizi beettizayssi mashine gidishin he mashinekka awuedi teknologi medeta gidishin maaduyekka gade ooso goyanassinne hara gaggadera qonqeteremoosta oottanassi maaddes

Iza misile bolla beettizay hawade teknoloji ayfetuppe issa galida keehe gitanne ya7anas keeyi lo7ida kaame katta shi shishenne he hishoganne maaran baso hanqolyoga mishilebena koncishi debessees

izan beettizayssi keehi gitanne wode tekinoloje ooso gidida keehi po7i ayfes lo7iza kaame veetees ha kaamezza go7ay goshsha oososakko

Izan keehi kita ita gitiday teknologe medheta gediza kaameti beytoosana eta meraykka ubbaykka zo'ogidishin ita go'aykka gate gogayanassinne gatin gakkida muota shiishi.

Ha misile qoncibetizayssi awode teknolo ge medheta gidida key dalga kaame gate koyishenne he koyosa maaran maaraya farishe de izoo ka misile bessees.

Ha misile bolla qonci beittizayssi keehi gidanne dalqa gidida goshsha kaame gidishi akaameykka hawazi teknologi medhethatoppe issua hakamea go'aykka goshsha eesaanne lo'o afedemanas goshsha goyano maaddes.

ha misala bawoli qoje beesse siweykko de iza misile hawaledi domma jeemelo gidishin a7oforykka balaranne bagala mala mootata gaccanas weykko ponchanas maaddes

ha misile bolla koje betes ayssi gi hiqidanne danka gidida awaadetiku hozeenne etadu issaa gidida kaameti eta go7aykka gakkiza katta shiishonne shiishshi doga maara oothidoyssa ge dooga misile bessees

Ha misele bolla konchi beettizayssi ke hiqkitanne galqa gidida goshsha oosos maadiza maaddiza kaamiti beettosuna eta qoodaykka hesaza gidishin malayka zo7o.

Ha misile bolla qoncci betizayssi keehi dalgga gidida magaazine giddon de7iza dumma dumma dhiiletanne ha dhiileta tooki efiya wodalla woyko yelagako.

Nayti issipeteththan uttidi qumma mishshenne issi nay iza giddoppe dendidi bantta astamariyo barsishe dizayssa misiley qoncise'es.

Izza missile bolla qonicci betizayissi kehi Gita nne daliga gidizza kame bolla kehi daro cilila issippeteththan shiqi uttidoganne hee cilila magazin shishshi geliththoyo mossilekko

Izan qonc'i betizaysi asay issipetetan gididi asas qoluwa gishishene issoy isuwara qoluwa shaketishe missile qonc'ses.

Ha mishilen qoncci bettiza aysi asay issippetetan madetanawu, ehido katta issoy issawayyo immishinne asasi gishishe de'iza mishile bettishe, etika shunkurtte ,dinniche hegane hega milathiyaba.

iza bolla bettiza misile ke yeggidanne talka kateppe deettiza murotati qancan qancan shiiqidi issoy isso bolla de7iza misile ekko

Izaan qoncci bettizayssi asa issi ita geelizakketa giddon issi petidan shirki utezi hiewi ishenne sirissara qofa shaaketishi besseesa miseley.

iza bollabeettizayssi keehi daro saane bolla uttiza potena qoncisiza qoncisokko iza bollekka dumma dumma potenadide oosana

ha misilen beettizayssi keehi gita kaame xiille tookkidi magaziney yishe issi bitane qase xiiliya bolle eqqi utoga ha misiley bessees he bitanekka he xiiliya gelisiya asas xiilliya immiyoge misiliyan qonceti utis

Ha misilen qoncizibetizayssi asay issibededan bididi issoyspara maadetanas shiishi du'o borotata bessees hetikkaha shunkurode dononne qille gidishin he xiilleyakka naquasa jeeqqidi isso swara ya ha7imettishin misile qoncisidi bessees.

Iza misile bolla metizayssi asay isipetettan gididi shiiqidi kata punishinne gash punnishin misiley qoncisees baggay eqqeri punishin baggay qastokkitokki denti yoga misiley qoncises.

Ha missilen qonchizi betizayisi macca asayi mara nagidi atumma asara badala murutha gidon hemetishe deioga ha missile qonchisses he badala muruthayika gakidi dioganne kehi ayifes beianawu loidoga gidiyoga missike qonchises.

Ha misilen betizaysi keehi gitanne dalga gidida gade gidon gakida sebilenne sibilehka cakamas woykon buucanas gakidoga misiley keehid qoncises

Izan nus qonci betizaysi keehi gitanne dalga gidida keehi daro badala muruta misiley qoncises he badala murutayka gakidi fe'iyoga misiley qoncisees

Izan qonccidii bettizayssi keehinne qonccidii bettizayssi keehinne giitta dalgga gadde giddon issi ayiya ba na'a zookon ba'adda qumaw haniya muurutattu gidduwan uuttadda he muuruta shodishshe misiley qonccises

Ha misilen tas qonci betizays Keehi gitanne dalga gidida gade giddon akida sebilet maranne yafara nagid toketoga misiley qoncisesi.

hamisilen qonci beetizayssi keehi gidanne dargabidida kale giton ekkidi issi bitane interryoosetishinne azoko sara gakkida sebile de7oga siley qoncisees

Ha misole bolla betizayssi keehi gidanne dalqagidida goshsha soa giddon wory gubate giddon diqqizaynne maara laagedi mokkida maldo murotha bessees.

Ha misile bollabettizayssi gistemaota gidishin hegistiyaka punay dadiya issi macaasiya beettawos he macaasiyakka hegistiya punayda keehi ufayssanne miicish deyoga misile qoncie

ha misile bolla bettizayssi woykko qoncizayssi keehi gitanne dalga gidida goshsha suhon daro asay issipetettan eqqidi gakkira muruta beyoga misile qoncisees etappeka biradhdhen qoodeta asati he gakkira muruta kushan hoyqiyga misile bese

ha misile bolla qonqese betizayssi ke hiqkitanne dalga gidida goshshasohan wolekko gate gibdon eqqida misi macasiyon misile bessees namacasiyakka gakkida sebile woykko muruta kushshen awoyqa touza bessees

Izo bolla trasmitifey si qisi aalo dehara geeri gitanne talkatida kate giddon uttanne kanida sefile pokishya oyqishe misileytahugiisses.

Misiley qoncisidi bessiyoy ye yigitanne dalga gidida gadi giddon eqqida issi macasiyo bessees gakkida sebilekka yuushoan diyoga misiley qoncisidi bessees.

Hame silomeetzeessi aytires daana wolo izayssanne maanasqe gise gissa tooke qurseti maara maarand uttiyooga misilenus qopphisidi gessees.

idan qonce weettidayssi keehi gita tanka gedida denbate bessida passo giddon wuttida si attoma bitane ba kushen na7u donota oyqo ga misile bessees

Izan qoncidi beettizayssi keehi gitanne wogga dalga gate giddon na'u asati eqqidi gakkida badala muruta banta kushen oyqqi teellishin misile qoncisees

Ha misilen betizayssi keehi gidanni talqa gidida gate giddon dediza keehi ayfes fealou lo'iza bonga zereta waykko gista zereta misees e misiley dumma dummu asati migiste giddo equtoogea misiley qolqisees.

Hamisilen betti zayssi kiyi gidanne dalta gedida giste gade giddon issi bitane eqqidi interbe emmishenne awuya baggara diya gade keehi murutan kammituthaga shiledhisis.

Ke higgitanne dalga basson de isa tumma dumma mitatanne tumma dumma surata woykko boncota iza misilen beoos.

Iza misilen beyttizayssi keehi gita darqa katebebettida bangamuruta gidishin hebangamurotaka pacasiya bo kushin shunnishe dedizaawanne amicishe deizaawa misile onjissees

Ha misle bolla keehi gitanne dalgga gidida gade gidon assay issipetethan uttidi uffaytishene miicishe asay issipetethan sharappa shodiyoga ha misle qonccisidi besses.

Ha misile bolla betishe kehi gitanne kehi gita gita gidida kametida daligga qonceyi qoncidi betishini ha misile bollani deyiza mithati wogatid betesi

Iza misile betizaysa mala gidikko haysi kehhi dalga gidida putte soho gidishin he putte sohonka issi macashiya eqada hasayashe de'iza misileko

Ha missile qonici betizayissi woyikko kehi gitanne dalga gidida doso gidon asay muze tokanas issipeteththan shiqidi tokishshene toki simishin de'iza misilekko

Ha misile bolla beetizaysi woyko qoncizaysi,gitanne dalga gidida bazzo gidon daro asay issipetethan shiiqidi,he bazzuwa xeelishene yaane haane simeretishin misiley qoncisees.

Iza bolla beeththizayssi keehi ayfessi lo7izanne keehi daro kaththa keeththathi issippe dalggidi dalgga gidiza bazzo giddon de7izoogaa misilee bessees.

Iza misile bolla beettizayssi keehi gitanne dalgga adussa adussa mittati de'iyo sohuwanne he gita bazzuwan issi oyddu gidiya asati issippetettan eqqidi he bazzuwa yuuyi yuuyi xeegalliyo misiley qonccises.

Ha misilen qoncci beettizayssi keehi gitanne dalgga gidida bazzo giddon dicciiiddi de7iya mittatane tatikka aadhi aadhi de7iza mittata gidoga misiley qonccisidi nuus bessees.

ha misilen qonchibiti zarissi keeye qitamey dalga gidida enban derey sibeteti shi idi shiiqoan hasayishinne issuessara qofa shaaketishin ishilay qoncisees

Ha misile bolla qoncezi beettizahyssi keehi gitanne dalgga gidida gadon diciccida daro abile ayfezanne he abile aydetikka maano lo7izanne ayfesi keehi lo7ida gidoga mishiley qoncisees.

ha misilen beettizayssi ke'hi gita dalgga gididda gade giddon asay issibatetan uttidi buchchishshenne banta mehe woykko miizatta maatan mizishshe misiley bessees

ha misiley qonci betizayssi keehi gitanne dalka dida bazso giddon asay sifertan gididi yaha telishiinnee e bazso giddon simeretishe missi leeqo yisees

Ha misile bolla konsebetisa issi asay issifatetan gitidi dalga giitida kate giddon maykko bazuson eqqidi footodendishenne issoy ssarakko oometishede iga misilekko.

ha misile bolla qonchi yedtizayssi keehi gitanne talgafutida ba zuun dikkida adussa adusa mitata misile qonchi sidinos besseesi hega gisho ha misile keehi lopizam isileeqqo

ha misile bolla qoncizi beettizayssi keehi gitanne dalga gidiza bazoy beettishe he bazu'anka de'iza gita gita mitatanne gita gita xawaye mitata misile qoncises

Hamisile bolona qoncizay si gey gitan metano gidida tinbatte bessiza sohon asay issi patedan dezi dubbusha uttife woykko hiiqo shie deeta misheleo.

ha misile bolla beettizayssi issi macasiya puudeta meykoch kineta hatta ushshishenne keehi daru puteti maara maaran shiyu utti dooga bessees

iza misile bolla keynne gida gidida dalqa bazzo de iza sahan asay issi betettan gididi eqqidi he bazuza yuyuyue deeliyoga misile nuna qonciside bessees

Ha misilenus qoncisizayssi issi bitane puute tokkishenne he tokko puuseyan biitta kammishe mishilenus qoncisees he bitaniya ammatin agafe hoyqa issi bitanenne issi macasaya ammatin eqqooga mishileyan be'oos.

Ha misilen qoncizayissi asaykke hi danqanne gida giddiza basso giddon issipeteta hemetishenne etaraka isi poolisede izana misilenoyoo pilgidi bessees.

Iza mishile bolla bitizrayssi issi bitane manazile aattidi interfi oosatishenne awuguyera daro mitagi de'igooga mishile qoncise timuus bessees.

Ha misile bolla konchi beetizayssi gehe gitanni tanqatita gate giddon asati simeretishinne hegadekka aywinnin buroti bayennaaga misiley qontises

Iza missilen betizay kehi darone ayfes lo'iya daro gade murutata missilen qonc'isidine betes haysa missiletupe karote, timatime, abkadone heysane heysa mala gade murutati missilen betosona.

Ha misile bolla qoncid betizays keeh ayfes lo'oza daro gosha murutat betosona hesatuppeka karote, timatime, xatha santhanne dumma dumma murutat betosona.

Ha missile bolla qoncci bettizayissi kehi ayiffes lo'izanne be'anaw kehi lo'ya duma duma goshsha muruttati bettosona etappeka timatimme appille atta santtayi tuummonne hessane hessa mallati bettosona.

iza misele wannawetizayssi geehi ayfes peanawollo iza gay murotati estipasi ta yushi uddu habesishinezabeka karote santanne heyssanne heessa malat burotati beettoosa

ha misilen beetti zarisi keehi ayfes lo7iza miishata qaata santanne karote donwa heyssanne hessa malati issifete tamutedi baytetanas oge duuna micetora misiley qoncisees

iza misilen qoncizi beettizayssi wogganne gita gate giddon de7iza daro beyano lo7eya santa murute giddon eqqita issi bitaniya misile bessees imisilenka daro daro gakkida santa murusati beettosona

misila bolla beettizayssi ayfes beyanawu keehi lo7iza morodata hetikka gade morota gidishin bayzossi giakiya lo7ealo7eya portukaaney apile morotazakko

izan qoncidi beettizayssi gehiggitanne taka gidida sooqeya beettishe hesu qe gedaro gade mowodati waykko goshsha burodati bayzos shi idawakkidishin geetappeka burtu kane timatime muuseynne heessan heessa malati bedosana

ha misile bolla beetizayssi dumma dumma goshsha murotati bettosana etappeka qaatasanta timatime burtukane paapaaya muzenne hessane heessa malati bettosana

Ha misile bolla beettizayssi keehi ayfes lo'hizanne yelaga santa ogi dounan aayhozi uttiti bayzizayssanne eta santaykka keehi lo'eza giro misele missees.

Ha misile olla betizayassi keehi gidanne dalga gidida giya giddon baytettanas shiqida dumma dumma koshsha murudata misiley qoncisees heyssatikka shonkorte timaatimenne heyssa heesa malati betossana.

Ha misile bolla qonciwetizayssi dumma dumma goshsha murootazi woykko kaden ka idikida morotati beettoosana etikka babaaye mooze burtokaane lo7oomenne dumma dumma misilefi beettoosana.

Iza misileni qonciddi betizayissi kehi loyidda soohanne darro cishati deyizo ketha misileyi qoncisesi. He kethanikka duma duma cishati deyosona he cishata boola darro hathayi gukidi deyeyisa bessesi.

Ha missilezan bettizayis ha wode tekinolojje meedhoppe issinoza be'ida.bollan dishe caarikora pallishe kaatha bolla dhale caccapishe bishinikko.

Haa missile bolla qonicca betizayissa issi macashshiya baa kushshayi dhoqqu oththada micashshenne I mayoyi samayeda haniy mayo mayizza hanikko kushshiyanni qase cishsha oyikkiza mishshiriya betawussi.

Ha missiley kehi gita dalgga keththa bollan deiza ayfes daro loiza dozati betosona eta dozappe ha bagara daro cishshati dizayssa ha misilen betes.

Ha misile bolla qoncisizaysi woyko betizaysi dalgi diza keetha gidon bootha po'ishenne . Dumma dumma keeh lo'za ciishay de'iza keethay diyoga ha misiley beses.

Ha misile bolla qonci betizays assayi issipetetan gidid quma qomota shiiqidi xelishenne issi macasiya etawu odishe misiley qonces. He asatuppe issoyi gamo dunguza daaniyaga qodhiyan aathi utisi.

Ha misile bolla betizaysi kehi gittanne dalga gigidida gadey betishe he gadeyka goyetidi burro ayfey zeretogane buro ayfey puttidi diyoga misiley qoncises.

Ha missilen qonci betizayisi kehi gitanne daliga gidida son deiza murutazanne gade murutata beses hesatipeka issoy lokoma gidoga missilen qoncises.

Ha misile bolla qoncci beettizayssi keehi gitanne dalgga gidida goshsha sohoy woykko gadey beettishe he sohowa asay maarara shiiqidi he gadiya zerishenne goyishe de'izoga misiley besses.

Ha misile bolla betizaysi Keehi ayfesi lo'izanne marani marani shiiqi utida ciishatune he ciishatika ciisha bolla haretidi shiiqi utoga misiley beses.

Ha misile bolla betizayisi na'mu asati issippetetani gididi gade gidon zerishe diyayesa qonccises izappe guye bagara kehi kehi lo'iza muruthati diyogaka ha misile besees

Ha misile bolla betidayisi kehi gittane daligga gade gidoni issi asi goyishe dizayisa misileyi qoncisesi hekka

Ha misile gi weettizayssi keehi gidanne dayu qoodan gidida keesheti issibeteta uttzu zoossanne hessappe bude baggara tucka mudutay de'izayssa misilenos bessees

izan qoncishshe nuus beettizayssi keehinne gitta wokka giddiza keettan de'iza issi maacassiya ciishshata ubbappe issi ciishsha oyqqadda he ciishshakka qanta qantan gigisiishshe de'izo misiley nuus qoncisesees

ha mishilin beettizaysi keehi kitalnu takaitida galxiidishin igateka goshshas kiigidanne goyanas keehi malaliyanne goshshas lo7isa dembaqidogam silebessees

asay issi pate tangilidey eessa iissi sheneeya he eesaka bandoomana giigisi sheteyaga hamisile qoncezinne paati di bessees

Ha misile bolla qoncibetizayssi ge hitaru asa issipute anutidi ciisha qancishenne qantutida ciisha geegissishe deyuudoka misile qoncisidi nuuyoo besseesii

ha miselen qonci beettizayssi keyegidanne talkageza basso giddon mokkiza dumma dumma mithasanne emitazikka keehilo iza gidizana isile bessees

ha misile bolla beettizayssi issi bitane olla bokkishenne he bookko olla lakayshenne gohis goy aweera cora attuma asanne cora maca asay eqqi doogaa misiley qon issibes

ha misile bolla bittizayssi keehi gitanni talka gizida ciishsha gadekko ciishsha gade giddon issi cimaya laqa laa ma7ada eqqadus haakka misile qoncisees

hamisilen qonci bettizayssi keeri gita dalqa gidida keetta giddon de7iza daro asay issi petetan shi gidi ayges beyanalo7iza ciishata xaaxishenne xaxaaxidozaga lo7osawodishe de isoga amisile bessees

izan qoncedi nosbetezayssi azay issi petettan gididi ciisha giigissishinne ciisha maara maaran qach qachi wotishe asa giigissi oya maara mishelena qoncide bessees

hamisile bolla keey talqa gididanne gita kate gidon diccida woykko kakkida muuzenne uutta burotata hamisiley qoncisidi nunabessis

hatas beettizayssi demm baatti bessida gadin asay isse peteton gididi baggi baggay bookkishinne bakayezeshe hamushe lay qon cissi bessees

ha mizela bolla beettizay keehi gitanne daqa gizida denban de iza eesa eesiyo kotatanne hekotatikka dumma dummasowan diyoga isiley qoncises

Ha misiley bolla bettizayssi asay ssipatetaatezi taqakizida basso giddon domaara sifezetat iessa eyssishede izowa misile bessees.

A misila bolla qoncifetizayssi keehi gida talka gidiza kietta giddon da iza dummu dumma ciishshata misile qoncisees he sohanka issi macasiya he ciishatu giddofi lo'iza lo'iza ciishata qohiyoga bessees.

Iza miselembeteza ytti ke hi gita pitita kotappe kita tumacu ma melaydin sakoesaeka maanaslo iza ney afe baalas gigigiza misho gizografetes.

izan qonci dinnus beettizayssi asaysi betetan gididi biitta bookishenne he bookkosaha lakayshe boykko zaari zaari teellishe de7izo ga miserimos qoncisees

Ha misile bolla qonci geettizeessi keeyi gitannne dalqa gidida abe ciishshay deizo keethta gidishin he ciisha giettanka dumma dumma booththa ma'ida macanasi yooyi yoyi he ciisha xeello osana.

Ha misilen betezaysi keeh daro Soho kamida dumma dumma putetanne he putetu gidon sitan eqid hasa'ishenne eshuwa mitat de'iyoga ha misiley qoncises

Ha missile bola betizayisi kehi gita gidida waro he waroyika gade haththa gade ushiyoganne waroy xelan loiza loiza waro gidoga ha missile beses.

Ha missile qoncisiyo asayi issipeteta giddidi demba bolla eqqidi issipetetan yo bane etape guye baggara kehinne gita giddida shucha osoyi woykko shuchan kexetida misile qoncises

Izan qonc'isizaysi na'u atuma asati issipetetan gididi ha wode tekinoloje medho gidida gita gosha kame eqidi banta ayfen xelishe missile qonc'ses.

Iza misilan betizaysi keehi gitane dalga gidida bazon issi gita gidiza zuma yushuwan gigida shuchape osetida dirisa misile qonc'ses.

ha misile bolla meetizayssi issigesane ekkidi chiginye weykko puute tokki sheney aguye paggara uuttayde izowa misilen paattidi qoncisees

Ha misile bolla qonci beettizayssi na'o asati issipitan keehi gidanne talqa gidida muze gade giddon eqiyoto ga misilenus chilgidi goykko qoncishiti beses

Ha misilen beeththizayssi keehi githanne dalgga gidida bazzo giddon de7iza kuththa waarakko; he waaruwankka haaththay bishe de7izagaa misilee qonccissees.

Izan keehi qoncidi betiya misiley keehi gitanne darga gidida demban eqqi uutha issi attuma asa misiley qoncisees .A yushonka keehi daro surati diyoga misiley qoncisidi bessees.

ha misilen beettidayssikke higgitanne wogga oykko dalga gidida bazzon de7iza wogga zumma misile qoncisees he misilekka he zuma matan deiza shuchchappe useta ginbiyakka bessees

ha miselen beetizayssi keehi dalga gidiza bazo giddonta iza tenpogiton oyddo attoma asati sipezetan shiiqidi haasayishete izoora misileloos qoncisees

ha misile bolla gonji betiza yssi taassi ginirigitanne danqa iyeza bas so giton de7iza keehi lodelopea alussa mitasaninne beyanas lo7izasoo beetees

ha mmisilen beettizayssi keehi gitanne dalga gedida denbay beettishin he den banka giddo giddosara waaro daaleya miishatideyowaanande hewaaruwanka haaththa yaha qasi simerethiyoga misiley bessees

Izan qojebetizayssi keehi gitta gidiza denba giddon de'iza booththa haaththatus shiqo gidishin he haattiyakka maadoy gade ushshanassine hara hara ooso tana aatiyogga ha misiley bessees

ha misile bolla qonci beettizayssi keehi gita gidida dalga bazzon de'iza bollappe duge wodhiya haattanne shiiqi uttiya haattay issipetetan de'izoga misile qoncisees

Hamesina bolla bettizayssi keehi kita gidida qate giddon de iza waarokko he waaroyka haatta gidi gaden de iza morotata ushshizayssa heka misilenus qoncisees.

Haysa missile bola qonc'idine patidi nus betizaysi wadu miizati pudene dugen de'za mitatun qasheti qasheti uthoga missile nus qonc'isidi beses eta malayka bootane karetha gidoga missiley nuna beses.

Diza misile bolla keehi gitanne demba gidida sohon de7iza meheta misile qoncissees,he meheka deysha zerethi gidishin etikka boottanne karetha.

Ha misile bolla woncidi netizaysi faro meheti issopeteuhan gididi issisan axireti shiiqi uttidoga ja mosiley qoncises he sohuwanka de'iyobay wada miizatinne attuma miizati diyoga qoncises.

Ha misile bolla besizayssi woykko qonccisizayssi issi gita gidida keeththappe sinththan aayora na7aranne kutto unqqulaalenne kutto oyqidi beetoosona.

Ha misile bolla qonci besidayisi issi bitane kutota mizishenne he kutotaka ubayika uba malika issi mala gidoga misile qonc'ises he kutotika imoyo quma manawu woxi woxi yiyoga misile qonc'ises

Ha misile bolla bettizayssi kuttoy kuttuwara dukettishe de7iyoganne kuttoy shiiqi uttoga ha misile qonccisees. Hessappe sintta baggara soolare de7iyoga ha misiliyan be7oos. Kuttotikka malkke be7anas lo7izaba gidooge keehi malaliyaba.

ha mishelen beittizayssi qe higitanne dalqa gidida basso giddo da7iza issi naya barki emetishenne kuttota misishe mishele bela qoncisiti bessees

Ha misilen qoncebetizayssi keehi gitanne ayfi salo7isa gita booray issi keetta giddon qashetinne adirite ututizagidishin apagida sonka dumma maanas injiya maatati deyoga misile bessees

ha misilen qonci beettizayssi keewe gita giddida sura giddon deiza na7u gita gita boogata mishilen qomcisees he bouratu malaykka issoy bootaki dishin soo zo7o

Hamsile bolla bettizayssi geehi gitanne dalqa gitida dembal asay issibetetan shiiqidi daro meheta oykko miisata hem mishe de'izooga misileqqon issees.

Ha misaley bolla beettizayssi keh gita gidida denba sohon na'ay miiziyo badala misishininne enshe iza misalaykko mizemalayka bootara zo'ora walaha gidoge bettees.

Ha misilen qonci beti zaayifi ki hi gitanne danqa debiza gade giddon asay si pezetan didedi goysh de idozanne boorati buuttanne zo'ogdoga misile bessees.

Ha missile bola qonc'iza missile tamareti guye bagara pute tokishene sinta bagara qase issi bitaney utidi pute tokishe qoriyanka gamo dunguza daniya daniya misha qoren wotiutoga missile qonc'ses.

Izan gqoncid Nuus gig utidaget keeh Daronne ayfen beyanas lo'izaysa Gita Gita mango muratat issippe shiiqida Etika saxinne gidon de'zaga ha misiley beses.

Ha misile bolla betizays keehi atfes lo'izanne maran maran qanxetid giigida muruta qomota misiley qoncisiyoga beses

Ha misile bolla betizaysi kehinne daro gidida gosha muruta gidida papaye betes he papayey guye olidi diza hedzu atuma nati betishin guye bagara qase a maran shishiza daro macati de'osona

Misile ayfes beyishn ha'i betizaysi aze gizaysa gidikko banga muruta gidishin he banga murutayka kushen oykidiy misile qoncises

Iza bolla betizayisi woyiko qoncidayisi kehi gitanne dalga gidida sohon utida duma duma puteti issippetetani shiqidi utidoga misile besees

Iza misilen qoncid betizays puute tokiza bitanene a guyera akafa oykid biita bokiza bitane misiley betes, he bitaneyka tokido putiya hata ushishe diyoga ha misiley qoncisesi.

iza nuus qonci beettizayssi issi wodala woykko gita gidida aaway muuzeda woykko muuze murutata ba kushen oyqqidi poto dendizayssakko misili qoncisi nusi

izan qoncitayssi keehi talqa gidiza gada giddon issi bitane puute tokkishenne izakofoote biitana kammise qoncises minsile

ha misile bolla qonjefetizayssi issi giza gidida aaway muuzi kushin oyqqidi hoykko muuzi mota oyqidi da dhishin ha gohiyo baggata keeyda muuzuma uussi deyoos

iza misile bolla konci beettizayssi asa shiqitike gida demmu batti bessiyaso7an foote tokkanassinne hifute hata ushshanas giiyu toga misiley bessees

izan qoncizayssi ke dalqa gidida murota basso giddon oykko murota kate giddon de iza sibitane gate bul7ishenne sharafa shoddishe deiso ga misile messees

Iza qonceri beettizayssi keehi daro wogga asati issipetetan gididi gakkida giste sebile issipetetan be ishenne keehi gitanne dalga gidida goshshasoon issifeteta eqqona a misile qoncisees.

Hamishele bolla qoncibe dezayssi ke higitamidal gagitida gade giddon asay issi peteten geeti shiqidi gakkida mooruta be ishe de7idoga misile gessiis.

Ha misila bolla qoncifetizaasi keehi demba gidirasowan macaasati sipateta utteti dinnuce maadishe deiza asata misiley qoncises

ha misilen qoncisi beettizayssi keehi gitanne galga gidida muuze murutho giddon issi bitane eqqidi muuze murutasuppe issan ba kusheya oyqqidi teellishe misiley qoncisees

hammisilaen bettezayssi moyko qoncizayssi issi gade giddon daisa attuma nay gadepfe baata bucishenne buuci mu7a shiishi wottizayssa cile qoncu suti gessees

Ha misile bolla qonci beettizayssi issi bitane agaafa ba kushe oykkidi qeeri puute tokkishenne he tokko puutiya biitta gammishete izuuga misirenos qoncisidi besse.

ha misile koncisoy paydon keehi daro ideza ayfe putiyosohanne he putetikka darezi gadeyo shiiqiyosoha gidoga misile koncisees

haa missile bolla qonicci betizayissi, issi bitaneyi baa haariya akamisishshenne akimeyikka akimeyikka haariya qussule akamishshe missileyi qoniccises.hee haariya dunakka haariya gordishin haara oyikkii uttoga missileyi besses.

Ha missileza bolla bettizayiss Cora borat madadan eqidi dizayissa qoncisses ubayikka sinththa dirssa bagga zaroganne ducca ha baga zaroga qoncisses

izan tooge dizaizis keehi beyanas lediza mee akimeketan akime his kanata iyera akamisheinne oo maadish misiley besese

Ha misile bolla bettizaysi asay issippetethan gididii issi hargida meeha akamisishenne he meha akimeykka meha maaran akamiyoga misiley qoncisees.

ha misile bolla beettizaysi keeri ayfis lo7izaynne keehi dalga gidida mehe aatimeketay beettes he mehe aakimekeettanka hakimeti meheta akamishenne marfe caddishe deiza misiley nuus qoncoth

Iza misile bolla qonccidi beettizayssi asay issipetettan uttidi woykko shiiqo shiiqidi issoy issuwara haasayidi de7oga ha misiley paatidi waykko qonccisidi nuus odees.

Ha misilen qoncidizi beettizayssi asay issifetettan shiiqi uttoganne he shiiquwa woykko shiiquwa shiiqo ga mishile qoncisees he shiiquwa asa maraya woykko shiishiya asati issifetettan sinta utto ga misile qoncisees.

Dizaan qoonci betizayssi keehi daronne mehe de iyossa mehe akime getagibeetees he mehe hakime geta giddon issi haakime hare iyagga akamishenne yashappe guye bakkara si bitanikka harea oyqqi dooga mishile qooncisees

ha misale bolla bettizay si ge gita gidida zuma madan de7isa dalga denban de7isa dumba dumba meheti de7oosana miizatikka issi pezetan geidi he metishedey oosana

ha misile bolla beettizayssi haakkimeti issipesetan geezeti mehe akamishinne hemeraha mahaara ametoa deelishe de7oga hamishile nuus pil gidi qoncisees

izan qoqi beetizayssi meehe akimeketay de ishin imeehe hakimeketanka akimeye para akamishenne goday hagokkara baharya bafarawoyqqigoga misinefesees

iza bolla wektiraysse geeri goodan daro gida deishati isipeteta shiiq uttidosana aacimeti yeiri ita malfesha dishenney akamishe fisi lee pessees

ha misile bolla beettisay kehigitanni ayfes deyano lo7iza wokga bogga gaamelata nuusi misile bolla beetes he misilekka aakimey marafes addishenne eta akamishe de7oga misile qoncisues

iza misile beettizayssi keehi putenne talqa gidida gibdeshin higibaska keeh kita kare de7izanne asay izan gelishenne kiyishe misile bessees.

Ha misile bolla beettizayssi keehi daro mehiti te hida meehe akime kita gidishin hemehe hakime kitappeka sintanu beettizayssi mehedo haakime issi boorabatin eqqidi misile bolla beettis.

ha misilen qonci beettizayssi keehi gidanne darqa denban mokkida suratanne maatata mizati sipetetan gididi mishe woykko he sura izi mishe misile bessees

iza misile beettizayssi keehi gidanne ayfes lo7iza tumma tumma mihi deizu mehe aakime keetta he mehe aakime kiettan haakime hariza akamehe deiza misilekko

Ha misile bolla qoncidi beettizayssi k'inne gita gidida denban heymetas yira miizatanne boorata misile qoncisees he booratufe qasse maca miizati issifetettan gididi mittan qashe tuuthaa misile qoncisees

Haysa misilleta betizaysi daro demba hareti haththa pinishene eta matanka daro matatika diyoga misile qoncises etika haththa gidon dizoga misile qoncises.

Iza missilen qonccidi bettizayssi kehi giittanne daalgga giiddida dembban deiiza oyddu gawarata missiley qonccises eetta yuushonkka deiiza dumma dumma mella maatanne suurata missiley qonccisidi besess.

Ha missile bolla qoncci bettizayssi kehhi giitta daalgga baazon deiiza dumma dumma medossatuppe isso giddida goddarey dhummara hayqqida mehe mishe deiiyogga missiley qonccisses.

Ha misile bolla kehi denbatida sohon de,iza duma duma mathati dizayisa besishin duma duma matha bolla eqiza issi gamoyi issiba tishi gidi xelishe besiza misileko

ha misile bolla koci beetezayssi ke yiiqita dalqeza denban issi gaareya eqqada goyetishan deelishinne iyuushan daro maatati diyoga bessees

ha mishilen qonce beetizayssi keehi gidanne daro gidida wara meheta oykko medosata ha ta uyishenne hata eqqish deiza meheta bessees

Ha misilen beettizayssi keehi gita gita qitida dangarsati ispete tangididi hatta kushsha bishinne iti deidozay keehi melanne dembagi dooga misile qoncisees.

Iza bolla beettizayssi ke hiten battu bersida aspande bolla kantishe de iza na7o gammuti issi petetan de iza misilekko hagee.

Ha misilla meetizaysi tenbati bessida kategido woykko bazozogidon deiza warakanay eqqeti tisushotizi deellizayssa warakana bessees.

Izan pilqidi woyekko qoncathii uttizay si gi ximira gawara moykko bowodiya lo'etidiza gawaramisilekko.

Ha misile bolla qonci beettiza ssi keehi gitanne dalga gidida bazusu giddon issi gaariya eqqada ateliyo miisha tishshan teelishe misiley qoncisees.

Ha misale bolla beetizayssi keehigida dalga gidiza denban oqishe de'iza denbaaareta misele bolla qoncisees heden baaretikka issi padetan eqqida gidogapsilebessees.

Hamisinay bolla onci beetizayssi danga gitita katagiton de iza dangarsakko hidangarseka tishian teeliyowa xeelishe deees.